Iipundi niitaafula hayi adhika pomahala gomainyanyudho nenge moombelewa ohayi hongwa momiti. Ohayi etwa po niipilangi tayi tetwa e tayi kwatakanithwa tayi tulwa kumwe e tayi eta po sha. Shoka hashi ya pe iiyemo tashi monikitha wo nawa ehala lyawo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile oshigwana aasindani yawo aanelago mboka ya sindana oondola koomuma, omayovi gaali okupitila moewallet, opaytocell nochat pay.

Oondunda dho malandithilo odhili shasimana oshoka odheta eya kulo popepi naakwashigwana. Ohamu adhika iikutu, iikulya ompumbwe dha kehe esiku shoka sha ningila aakwashigwana oshipu , ihaya manapo ethimbo ohaya landa iinima yo ayihe pomudhigoloko gumwe awike.

Ombaanga yaStandard Bank ohayi gandja omayakulo ogendji ga yooloka yo oyina omayakulo omawanawa. Omayakulo haga gandjwa mombaanga ndjika ogo ngaka taga landula mpaka: okupatulula ompungulilo, okushendja, okunana oshimaliwa meni nenge okutuma oshimaliwa meni nenge omapulo uuna wuna uudhigu nombaanga yoye.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana naalongithi yawo nkene wuna oku longitha oshimaliwa shoye pangodhi, kutya okutuma, okunana, okulanda nande oshimaliwa shokongodhi shoku dhenga nosho tuu.

Oombelewa odhindji nomagumbo ogendji owu na uunima wawo woku opalekitha omagumbo mboka wa hongwa miipilangi. Wumwe owa ningwa wa fa uutaafula mpoka hapu tentekwa uungala wawo woku opaleka ehala, uukopi nuuhongomwa wawo wa yoolokathana.

Ombaanga yoStandard Bank oya li nethigathano moka oshapi yohauto yedhina GD-6 RB Raider ya mono mwene gwedhina Martin Jeckonia.

Isindanena omukalo gokukwatako oshimaliwa naLisa Rowan e to ilongo omikalo dhokuninga oshimaliwa ngoye mwene dhili omathele gaali nomilongo heyali nantano kwa gwedhwa mbyoka tayi ku longele oto shiningi ne nombelewa yomapungulilo yoshimaliwa yaVenduka.

Ngambeka okulya omukuli. Indila ashike oshimaliwa uuna wu li mompumbwe ye endelela, nelalakano lyoye, kala to vulu oku shi futa meendelelo.

Omahala ogendji oto adha goopala okuholoka po kwago goopalekwa kiipundi mbyoka yaningwa nuunongononi nonontsewo . Hayiningwa ne etayi tulwa moombelewa nenge momahala gokuuhala momagumbo mbyoka hayi monikitha nawa ehala.

Iipilangi oyili ya simana. Iipilangi iiti mbyoka hayi hongwa momiti, momiti dhontumba dhi ikalekelwa. Miipilangi ohamu ningwa nee iipundi, iitaafula mbyoka olundji toyi adha moombelewa nenge momahala gomatalelopo ngoka gopondondo yopombanda.

Aanongo mboka yena uunongo nokweetapo iinima nomake gawo ohaya imonene sha shomondjato shakola. Iipundi mbika ohayi ningwa kaantu mboka aanongo. Yamwe ohaya longitha oonyala dhawo yoyene, yo mboka yahuma oyena ngaa uushina wokuninga iipundi niitaafula yoku opalekitha omahala unene moombelewa nomomagumbo.

Iimaliwa yoshilongo shetu oyili iimaliwa yasimana kutse. Ohatu kongo iilonga tu mone iimaliwa, opo twiilandele oompumbwe dha kehe esiku. Oshimaliwa ohatu shi longitha okulanda iikulya, iikutu nokufuta oolefa dhetu ngele tuna mpa tatuyi.

Oongulu dhomalandithilo odhi li dhasimana, ndhoka dhili oshiima shasimana unene kaantu yo mo mudhingoloko. Thimbo limwe oho iyadha tohupithapo oshimaliwa shoka wa li wuna okulongitha mosheenditho oshoka owu li popepi noongaku dhomalandithilo, ngweye woo oho hupitha ethimbo oshoka oho mono iinima yoye ayihe mbi wapumbwa pehala limwe alike.

Oongulu dhoalandithilo odhima esimano enene moshigwana moka hatu kuthapo omukundu kutya okukutha olefa yo kuya kokule wukalande oompumbiwa dhoye . Ohatuyi ihe poongulu dho malandithilo ndhono dhili popepi natse. Ohadhi gandja iilonga kaakwashigwana pomuthika, dho tadhi tupe woo ethimbo lya gwana okulanda iinima yetu.

Opuna omahala gomalandithilo ngoka haga ulike ashike nenge haga landitha ashike iilongomwa yokomake, iipundi mbyoka yalongwa komake, iitafula yalongwa komake. Mpaka ohapu ulikwa uunongo wiilonga yokomake.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho shono nee hashi e ta ,aantu oyendji ngele taya ka talelepo iilongo ya yakwawo owuna okuya pombelewa mpoka hapu shendjwa iimaliwa hayi pingakanithwa wu shendjele miimaliwa yoshilongo sho wu uka opo ashike wu vule okuya mo.

Opuna omahala omawanawa goku talelapo ngoka to adha mo oondunda dhoku lala hamu gandjwa iikulya mo muna woo omahala ngoka gokumbwinda . Omahala gokumbwinda unene ohaga talelwapo ethimbo lyuupyu moka aantu haye kiitalaleka mo

Omahala gomangeshefelo ogeli gasimana, momahala ogo tuu ngono oho vulu oku adha mo iinima ayihe mbyoka wapumbwa inweenda nande oshinano okuya oositola noositola, ashike oho vulu ashike oku adha iinima ayihe mbyoka wapumbwa pehala limwe alike, shono hashi kwatha oku hupitha ethimbo lyoye.

Landa, nana, eto vene/sindana oshimaliwa koomuma. Talela po ano ositola yoye yoompumbwe dhoye nena eto nana oshimaliwa peshina lyokufutila nena, otoyi moshihogololitho moka to vulu okwiivenena/sindanena oshimaliwa shoondola omayovi gatano noNedbank.

Ombelewa yomapungululo yoshimaliwa ya Venduka otayi tseyithile aantu moshilongo kutya payife oyena oombelewa oompe dha patuluka moTjiwarongo ,Oshifo, Swakopmund, Oshakati, Ongwediva.

Iimaliwa oyili yasimana muuyuni awuhe, sho kehe oshilongo oshina ngaa iimaliwa yasho. Iimaliwa ohatu yi longitha okukandula po omikundu odhindji okufuta iipangelo, oosikola, okulanda iikulya, iikutu niipumbiwa yakehe esiku.

Ombelewa yomapungulilo goshimaliwa yavenduka otayi londodha kutya, ombanga yoye kayina esiku yiku pule onomola yoye ndjoka longitha oku nana oshimaliwa oku pitila mongodhi. Iikaleka ko kule nomakengelelo.

Kunasha natango omapungulilo nombaanga yaWindhoek? Omashina getu gokunana oshimaliwa pondje gombaanga yaWindhoek ogena wo natango omayakulo gokutuma oshimaliwa okupitila momashina gokunana. Oompango nomalandulathano opo geli.

Iimaliwa oyili ya simana sho oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi gwanithapo oompumbwe ndhoka twa pumbwa ngaashi okulanda iikutu, iikulya noothewa. Oshimaliwa oshili osho shimwe sha simana muuyuni.

Omagumbo ongendji ngazeko ongena iinima yopondondo yopombanda, otwadha mo osikopa dhoka dha opaleka ehala ndo, aputulwa ne uupoto wuna ongala, otelemundo yatulwa kekuma yakondekwa ko kasikopa ho kuna uukopi nenge uhalasa wokopalekitha ehala.

Owa limbililwa? Ku na sha oshimaliwa peke shokufuta aaniilonga yoye? Ombelewa yoyomapungulilo goshimaliwa yaBank Windhoek oye ku ningila oshipu. Futa aaniilonga yoye nondjato yongeshefa. Imangulula ndele to kala wa nyanyukwa. Ila ano wu kwatathane nayo nena.

Moomwedhi ndatu ashike oto vulu okusindana yimwe yomiinima itatu shotango oto vulu okutulilwa iimaliwa komapungulilo goye gombaanga oondola dhaNamibia omayovi gatatu nomathele gatano, okompiuta yopeke oshowo, ongodhi onene yotableta.